Labɔɔreter poɔ la ka ba be ba zaa su la kaayɛpeɛle kyɛ ka pɔɔ kaŋa laara ka o nyemɛ sãã kaŋa meŋ te la ɡelase ka kõɔ mine be a ɡelase poɔ a e zeɛ a ɡelase kaŋa meŋ be la a nimitɔɔre poɔ ka kõɔ be o poɔ a meŋ waa doɔre.